Ngokuntshintsha komumo womkhathi kubalemikhuhlane ehlasela indawo ezitshiyeneyo. Kungaba ngesikhathi sezulu ukutshisa kumbe umgqando kubakhona imikhuhlane ebakhona ngalezozkhathi ngakho kuyakhangelwa ukuthi imikhuhlane iyenzakala njani, ngaphi ngasiphi isikhathi phakathi kwabantu. Ihlasela abangakanani abadala abancani. Umuntu oyahlolisisa ngalumkhuhlane kumele agqoke laye azivikele.

Isifo sohlangathi sibangelwa yikungahambi kuhle kwegazi, eliya engqondweni. Izibonakaliso sazo, yikuwa, ukungasebenzii kuhle kwenhlangothi, zomzimba, ukukhuluma kanzima. Abantu bayafundiswa ngalesisifo , mhla zimatshumi amabili, lasitshiyagalolunye, kunyanga kaMfumfu, minyaka yonke. Indikimba yalesisifo, iyatshiyana ngeminyaka.

Abezempilakahle balakho ukuhamba ezabelweni lapho okuqhamuke khona imikhuhlane. Bayahlola okungabe kubangele lowo mkhuhlane, ukuhamba kwawo ukuthi ungabuthelelwana kanjani, bayadinga izindlela zokuwuvimba ukuthi ungamemetheki. Umphakathi uyahlatshwa amajekiseni ukuvikela ukumemetheka kwawo, bayafundiswa kabanzi ngalo umkhuhlane ukuze bahlale bavikelekile.

igcikwane le COVID lalithelelwana ngokugcwala emoyeni ophefumula umoya lapho okulegcikwane wayewuthola yikho kwakuvalwa amakhala lemilomo ukuze singaphefumulelani abantu bagqoke izigqoko zokuzivikela ngoba kwakuthiwa igcikwane leli liyahlala anywhere ezigqokweni lasempahleni kuqakathekile njalo ukuthi abantu bageze izandla ngazo zonke izikhathi

Umkhuhlane weCovid wabulala abantu abanengi kakhulu ngeminyaka ka2020 kusiya ku2022. Abantu kwasokumele bahlatshwe amajekiseni okuvikela lumkhuhlane. Njalo bahlatshwe kabili kwakusiba lokokuqala kuthi ngemva kwenyanga ezimbili bahlatshwe njalo.

Ezabelweni omama sebafundiswa ukwenza ingalane yokubeka izitsha zabo abazisebenzisa emkulwini ukuze zingathintwa zinyamazana zekhaya ukuze zihlale zihlanzekile.

Kulenhlanganiso yabezempilakahle asebesenza uhlelo lokuhamba behlola abantu endaweni ezitshiyeneyo .Kuyamemezelwa ukuthi abantu kumele babuthane ngaphi abantu babuye bazohlolwa kungela mbadalo.

Abantwana abangama ntombazana abaleminyaka ayisitshiyagali lunye kusiya kwelitshumi lanye bayahlatshwa amajekiseni wekuvikela umkhuhlane we mvunkuzane yesibeletho lokhu kwenziwa endaweni ezitshiyeneyo bayalandwa esikolweni bahambe njalo lasemakiliniki kumbe babuthanyiswe kwezinye indawo ezinjengama holu

Kungu mkhuba omuhle owokufundisa abantwana ukugeza izandla ngomlola ngazo zonke izikhathi bevela esambuzi bengakabambi ukudla beqeda ukudla.

Abezempilakahle bayabafundisa abantu okumele belatshwe imikhuhlane etshiyeneyo. Bengaka qali ukwelatshwa. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantu bathole ulwazi olugcweleyo. Bengaka qali ukwelatshwa lokho okumele bakwelatshwe. Nxa kulobungozi bachasiselww konke bazwisise langendlela okumele baziphathe ngayo ngalesi iskhathi begula.

Ezabelweni ezinengi, sekwagejwa izibholane ukuze izakhamizi lemphakathi bathole amanzi ahlanzekileyo ukuze bavikeleke emkhuhlaneni ebangelwa ngamanzi angahlanzekanga enjengekholera.

Amanzi akhiwe endaweni ezingavikelekanga angafana lamanzi akhiwe endaweni ezihloliweyo kodwa awafani, lawa amanye alamagcikwane, yikho kumele sisebenzise imithi yokubulala amagcikwane kumbe siwabilise.

Abagulayo kakhulu bayagcinwa esibhedlela banikwe imibheda ukuze ama odokotela lomongikazi babagcine kuhle babakhangele izihlobo zibavakatshela lapho.

ezibhedlela sokulemitshina eyenelisa ukukhipha impumela yokuhlolwa kungaba yikuhlolwa kwegasi kube ukuhlolwa kwamanzi lengcekeza yonke ephuma emzimbeni ukuze kubonakale ukuba isigulane sincediswa kanjani sokulula kakhulu ngoba akusathathi sikhathi.

Ezibhadlela abagulayo bafike bahlaliswe emizileni bahlele, kuthi lapho sebeqala ukwelatshwa. bazabuzisiswa ngemikhuhlane yabo. Baqondiswe lapho okumele belatshwe khona. Ngoba odokotela bayelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

ESibhedlela seSangwa pholitekhinikhi kuyelatshwa imikhuhlane yonke jikelele, abantwana, omama abazithweleyo, ukuhlolwa kwegazi, kuthi abagulayo kakhulu bayaphiwa imibheda ukuze benelise ukuhlolwa ngodo

Ukukhitshwa kwezisu ngamantombazana sokuludubo olukhulu umhlaba wonke jikelele. Okunye kwenziwa ngendlela eziqondileyo, okunyenjalo kwenziwa ngendlela ezingayisizo osokuthethe izimpilo zabantwabethu abanengi.

Abalimele engozini, kungaba ngezomgwaqo kumbe ezomumo womkhathi bengakathwalwa ngohlaka kumele baqale bathole uncedo lwezempilakahle loluqala bengakayi esibhedlela ukuthi bayethola uncedo olugcweleyo.

Umkhuhlane wenkomo ubonakala ngaqubu alumayo akwenza uwenwaye. Ungawenwaya ayakhula isikhumba sibe bomvu lokho kujayele ukubangelwa yikudla okungahambelani lawe.

Umuntu ogula kakhulu abezempilakahle bayabe bemgcine esibhedlela bamuphe umbheda ukuze bakwenelise ukumkhangela lokumhlola. Bayamxhuma lemtshina ezabancedisa ukuthi ibe ikhangele isigulane. Bona okwabo abafika bekwenze khathesi sokulula kakhulu. Sebefika bekhangela ngemtshina. Sebekhangela izigulane ngemitshina etshiyeneyo yakulezi insuku.

Umama osanda kubeletha uyafundiswa ngamajekiseni umtwana okumele awahlabe ukuze avikelekeke emikhuhlaneni etshiyeneyo aphiwe le card lapho azabhala khona indlela asehlabe ngayo.

Nxa imithi ingatholakali ezibhedlela odokotela bayakucebisa ukuthi uyewudinga ekhemisi loba efamasi. Abasemafamasi bafundela ukugcina imithi leyi. Abanye njalo yibo abayenzayo leyomithi. Ngakho bayakucebisa ukuthi lowu umuthi uwuthathe kanjani. Ukuthenga imithi efamasi kumbe ekhemisi yiyona indlela ephephileyo kulokuthenga imithi emigwaqweni.

Sokulamafutha atshiyeneyo kulezinsuku esiwagcoba ebusweni. Amanye akhona azingozi kakhulu kusikhumba sethu. Ungathi uwagcobile ubone ususiba letshathana elibomvana elibuhlungu, tshiyana lawo udinge usizo masinyane.

I- Osteoporosis ngumkhuhlane owenza amathambo abe buthakathaka aqamuke kalula. Ufakwe ezigabeni ezimbili. Isigaba sokuqala ngesokuguga ngokwemvelo, okwesibili kubangelwa yimikhuhlane leminye imithi esiyinathayo.

Endlini yezigulane kumele kuhlale kuhlanzekile ukuze kuvikele imikhuhlane etshiyeneyo eyinye ingabe ingethelelwana izigulane ziza lemkhuhlane eminengi etshiyeneyo ngakho kuqakathekile ukugcina lendlu ihlanzi.

Ukuthatha isithombe somzimba yindlela ephephile. Engelabuhlungu njalo ephangisayo. Ukuzebkutholakale okuhluphayo emzimbeni. Kuthathwa izitho zomzimba ngaphakathi, esingakaze sizibone ngamehlo enhliziyo.

Kulemitshina etshengisa ingaphakathi yomuntu esiza amadokotela bengakahlinzi umuntu lalapho behlinza umuntu ukuze babone kakuhle okumele bakwenze.

Izigulane azisahlali isikhathi eside zilinde impumela yokuhlolwa kwazo, sekulemitshina yakulezi insuku eyenza umsebenzi lo ubelula kakhulu. Ungahlolwa ekuseni kuthi ngemva kwesikhatshana impumela yakho ibisiphumile, uthole ukwelatshwa ngendlela eqondileyo.

Abantwana abangamantombazana abeleminyaka elitshumi kusiya kunyaka elitshumi lasithupha sebehlatshwa amajekiseni ukuze bavikele imvukuzane yesibeletho. Lokhu kwenzela ukuthi lobo nxa sebengomama benelise ukuzithwala kakuhle kungabi lobunzima ekuzithwaleni kwabo kuvikelela imvukuzane yesibeletho.

Abantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu eZimbabwe bakhangelelwe ukuthi bahlatshwe bavikele imikhuhlane eyisithupha ebulalayo enjenge mkhuhlane wophepha oludonsayo, umkhuhlane wamalonda, umkhuhlane wamaketane, umkhuhlane wofuba.

Abantwana abancane abangaphansi kweminyaka emihlanu bayahlatshwa amajekiseni kuqalwa bezalwa ukuze bavikeleke emkhuhlaneni enjenge mkhuhlane wofuba, iTB, indingindi, amalonda, ukukhwehlela okudonsayo,i polio konke lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bakhule kuhle.

Abantwana abaleminyaka eyisitshiya galolunye kusiya kuminyaka elitshumi lanye ,bayahlatshwa ijekiseni ye HPV evikela umkhuhlane yemvukuzane ,yesibeletho ,yompimbo yemuphumelweni.

Esibhedlela lapho okuhlinzelwa khona abantu kutholakala imitshina yohlobo lwaphezulu yona esisenelisa odokotela abahlinzayo ukwenza umsebenzi wabo ngendlela yaphezulu njalo langokuphangisa.

Ukulolonga imizimba yethu kuyingxenye yempilakahle . Imitshina onjengalo uyasincedisa ukulolonga imizimba ikakhulu izitho zemizimba yethu ezinjenge ngalo, isifuba lenyawo. Lokhu ungakwenza ungekhaya loba usezindlini zokulolongela imizimba.

Iluphu ngeyinye indlela esetshenziswa ngomama ukuvikela ukuzithwala. Yona ifakwa phakathi kwesibeletho izavikela umama ukuthi angazithwali okweminyaka emihlanu kusiya kwelitshumi. Sokufanele azithwale umama uyayikhipha iluphu sengazithwala laloba yisiphi isikhathi.

Ukuhlizwa kwabantu ngabodokotela abatshiyeneyo sokumgcediswa yimitshina yakulezi insuku eyohlobo lwaphezulu engangcedisa odokotela ukuthi babone ukuthi bangasika isikhumba okutshona okungakanani lokuthi bangalivimbela kanjani igazi

Isikhwana sengalo sisetshenziswa ukubamba lokusekela ingalo elimeleyo ihlombe kumbe isiphanga zimbe ukunyakaza okungadingekiyo ukuze kuphole ngokuphangisa.

Amasotsha, amapholisa labomantshingelane, labezempilakahle , lalabo abancedayo abantu abasezingozini basebenzisa lolu hlobo lukamakhalekhukhwini ngoba lubamba amagagasi ezindaweni ezitshiyeneyo ukuze abantu bakhulume kalula loncedo lufike masinyane lapho oludingakala khona.

ezibhedlela sokulemitshina eyenza ukuhlolwa kwamazinyo kube lulu odokotela bamazinyo balakho ukusihlola amazinyo ngazo zonke izikhathi kumele sibavakatshele siyebona ukuthi amazinyo ethu ayakhangelwa abolileyo akhitshwe sixwayiswe langendlela okumele sigcine ngayo amazinyo

Hlola i BP yakho ngesikhathi esifanayo nsuku zonke inamba ephezulu ibe ngaphansi kuka120 engaphansi ibengaphansi kuka80 bana leqiniso ngokuhlola kabili loba kathathu usehlukanisa ngomzulu.

IEstradot ngumuthi oyisigamba onanyathiselwa esikhumbeni oncedisa omama asebemile ukuya esikhathini, kuzinhlungu ezinjengokutshiselwa lokuginqa ebusuku.

La amaphilizi awe zinc sulphate ayasetshenziswa uhlaba wonke for ukwelapha isihudo ebantwaneni abancane ,asetshenziswa ukuvikela imikhuhlane ukuqinisa umzimba ukuthi ubelamandla wokulwa lomkhuhlane lokwelapha isihudo uyancibilikisa emanzini ngokhezwana lwetiye kumbe uthathe uchago lukamama unathise umntwana kanye ngelanga.

Kulemihlobo etshiyeneyo yama jekiseni aqeda ubuhlungu phansi ayasetshenziswa lapho abantu behlinzwa. Ukuthi kusetshenziswa kangakanani kuya ngeminyaka yomuntu isisindo somzimba lango hlobo lokuhlinzwa okumele isigulane silwenze. Kudingaka umuntu ololwazi olubanzi ngokusetshenziswa kwawo.

abagula imikhuhlane yenqondo bangahamba ezibhedlela lapho okumele belatshwe khona bayahlolwa kudingisise amaphilisi lamajekiseni angabancedisa atshelwe lolwazi okumele balusebenzise ngawo lawo maphilisi

INaloxone nasal spray uyanceda kakhulu ebantwini abangasaphefumuli kahle ubangelwa yikunatha beqe amalawulo imithi loba amaphilisi ayehlisa ubuhlungu. Uyenelisa ukuwuthenga ungela ncwadi kadokotela.

Kukhona abantu asebethengisa amaphilisi ezitaladeni. Lokhu akulunganga amaphilisi kumele athengwe ekhemisi utshelwe lendlela yokusebenzisa. Abanye balawa abawathengisayo abakwazi ukuthi asetshenziswa kanjani, asetshenziswa okwesikhathi esingakanani. Abantu bangathengi amaphilisi ezitaladeni ngoba indlela agcinwa ngayo kayisiyo.

Obaba labomama bayahlukumezeka emoyeni lasengqondweni sesidlulile isikhathi sokuthi obaba inyembezi zabo ziwela esifubeni labo sebelalo ilungelo lokuyabona umeluleki wengqondo nxa kukhona okubahluphayo emoyeni ukuze bathole uncedo sivikele labantu abacina bezibophela

Kulezibhedlela zabantwana, abancane, abaleminyaka kusukela bezalwa kusiya abaleminyaka elitshumi lantathu. Lapha kulezibhedlela, kukhangelwa ukukhula kwabantwana. Lokwelatshwa kwabo. Omama bayafundiswa .ukuvikelwa kwayo. Kulamadokotela labomongikazi, abafundela ukwelatshwa kwabantwana. Lezizibhedlela koBulawayo zitholakala eMpilo, eBulawayo Central leMaterdei. Ekwelatshweni kwabantwana, kudingakala uthando, lokubekezela.

Abantwana kusukela ukuzalweni kusiya kwabaleminyaka emihlanu eZimbabwe bayelatshwa umkhuhlane wepolio ngokuthontiselwa lokhu kwenzakala emakilinika ezibhedlela ezikolweni lasezindlini kuba lemikhankaso lapho abazali abafundiswa khona ngokuthontiselwa umkhuhlane wepolio

Isigulane esifuna ukukhipha kumbe ukugqitshwa izinyo, siqala sihlolwe izinyo ukuba liqine kangakanani kumbe libelomonakalo kangakanani emva kokuba likhutshwe kumbe ligqitshwe.

Engakelaphi isigulane udokotela uyaxoxisana kabanzi lesigulane sakhe ukuze athole ulwazi olujulileyo elizamupha imibono lendlela eqondileyo okumele elaphe ngayo isigulane .

Kuyadingakala ukuthi, ngesikha -ngemva kwesikhathi, umzimba uke ucovacove kancinyane. Ukuze igazi ligijime kuhle emthanjeni. Kwesinye isikhathi nxa sisebenza, amathambo omzimba, ayatshiyana kancinyane. Ayasuka endaweni zawo. Ngalesisikhathi sokucovacova, amathambo ayenelisa, ukuthi abuyiselwe, esimeni sawo esiqondileyo.

Ama Poly clinic zindawo zomthola mpilo ezizimele zodwa. Ziyahlola izigulane zelaphe imikhuhlane etshiyeneyo. Ukuhlola lokudingisisa ngumkhuhlane kwenziwa ngaphansi kophahla lunye. Lapha uyathola ingcitshi zokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Efamasi yizitolo lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi lapho udokotela ekutshela ukuthi hambodinga umuthi othile yikho lapho oqonda khona lencwadi kadokotela uyazithola lezi zitolo ezibhedlela kumbe edolobheni zigcwele indawo yonke lapha eFamasi ulakho ukucetshiswa indlela okumele usebenzise ngayo umuthi nxa kuyikuthi udokotela kazange akutshele.

Amaphilisi ekipen, ixerin alungele ukwehlisa ukuthimula, ukugeleza amakhovula, amehlo alumayo lomkhuhlane wenkomo kanye lowesifuba esivalekayo. Uthaths iphilisi elilodwa ikakhulu ntambama udlile loba ungadlanga. Ulungele abadala labantwana abaphezu kweminyaka emibili.

abantwana sebefunda ukusebenzisa imitshina yama computer kuyabancedisa ezifundweni zabo lokuba badingisise olunye ulwazi abangalutshelwa ngumbalisi lokhu kubakhuthaza ukuzifundela bodwa bengekhaya loba besesikolweni

Zilitshimi lasitshiya galombili kusiya kumatshumi amabili lane kuLwezi minyaka yonke emhlabeni wonke jikelele kugujwa umkhosi wokukhangela imkhuhlane engaselaphekiyo. Lokhu kubangelwa yikungasebenzisi kuhle imithi esiyinathayo. Kwesinye iskhathi umuntu angezwa sesizwa ngcono uyatshiya umithi engaqedanga I khosi yakhe. Lokhu sekubulele abantu abanengi emhlabeni jikelele.

Amantombazane aleminyaka eyisitshiya galolunye kusiya kwelitshumi lane bayahlatshwa amajekiseni okuvikela imvukuzane yohlobo lweHPV leHepatitis B. Bahlatshwa kathathu ngemva kwesikhathi esiqanjwe ngezempilakahle ukuze bathole ukuvikeleka okugcweleyo.

Inhlanganiso zabodokotela sezithatha izibhedlela zizise ebantwini abakhatshana lezibhedlela ukuze bathole ukuhlolwa lokwelatshwa mahara.

Ukusebenza nzima lapha esiyabe sikhona loba sikwamanye amazwe, siyabe siphakamisa ifulegi yelizwe lethu leZimbabwe ngendlela esiziphethe ngayo, ngendlela esikhuluma ngayo, lendlela esisebenza ngayo.

Ukuze omama bahlele kuhle izimhuli zabo ,bengalamiseli abantwana eduze .Omama sebehlatshwa amajekiseni okuthi bangazithwali masinyane ,babelamandla okukhulisa usane. Lomzimba wakhe umama uthole amandla ubuyele esimeni sawo engakazithwali okwesibili.

Abantwana abangamantombazane sebefundiswa indlela zokuzigcina behlanzekile ngesikhathi besethubeni . Sebephiwa izigqoko zangaphansi lemisubelo ukuze bazigcine behlenzekile bavikele imikhuhlane.

Ezibhedlela emakiliniki ezikolo lendaweni ezitshiyeneyo lapho okuhlangana khona abantu kulezinhlelo ezenziwayo zokufundisa omama, obaba labo ntanga ngeze mpilo yocansi amalungelo abo. Izifundo lezi zigoqela umkhuhlane wocansi ukuzithwala okunga khangelelwanga ukwelatshwa lodlakela olwenzakalayo ezindlini.

Ngesikhathi umama ebeletha ubaba ubakhona ancedisane lomama, emgqugquzela kuthi ingane isibelethwe iyabekwa esifubeni sikamama okokuqala iphinde, njalo ibekwe esifubeni sikababa okokuqala.

Izikolo zonke zase Zimbabwe zilemfundo yabantu abadala abafundiswa khona imisebenzi yezandla ukuze benelise ukuzincedisa ikakhulu omama abancane abaphuma esikolo.

Ukuzilolonga umzimba kuqakathekile kakhulu. Kuyenza ingqondo ihlale ikhaliphile ,izitho zomzimba lazo zihlale zisebenza kakahle. Ukunatha amanzi kuqakathekile ukwenzela ukuthi umzimba usebenze kuhle.

Ukuze abantu baphumelele e emidlalweni abayenzayo, ungaba ngowokugijima kumbe ukudlala ibhola, umuntu kummele alolonge umzimba lawo uhlale usesimeni esilungileyo. Ngesikhathi belolonga umzimba udinga uyalahlekelwa ngamanzi. Kudingakala ukuthi uthole amanzi, amanzi aqakathekile emzimbeni nxa abantu belolonga.

Izicathulo zokuphepha yimpahla edingakalayo yokuzivikela engozini zokulimala ngesikahathi semsebenzini ezinjengokuwelwa yizinto ezinzima enyaweni, ukuhlatshwa zinsimbi ezibukhali lalokuhlatshwa zinsimbi ezibukhali langokutshaywa ngumbane.

Ukwehlisa ukuvuvuka usanda kulimala sebenzisa ithawulo eqandayo loba uthathe amanzi asengungqwaqwane uwagoqele ngethawulo ufithizele lapho olimele khona okwesikhatshana.

Imithi yesintu itholakala lula njalo kayiduli itholakala endaweni lapho abantu abahlala khona iyelapha umuntu ngokugcweleyo kayilalisi izibonakaliso zomkhuhlane imithi ngeyesintu saleyo ndawo lapho etholakala khona isetshenziswa ukuqinisa umzimba lokugcina impilakahle, yonke imithi yesilungu yenziwa ngemithi yesintu kayilabungozi njengeyesilungu.

Iphizi yikudla esingakuhlanyela nje kalula okungahluphiyo okulungele inhliziyo, okuhambisa igazi kwehlise itshukela emzimbeni lokukhuluphala.

Idolofiya ngumuthi wemvelo osetshenziswa ukwehlisa ubuhlungu kumalunga amathambo . Ukwehlisa itshukela, ukwehlisa kwehlisa ukunatha idolofiya ungakanathi utshwala kwehlisa ibhabhalazi.

Imithi yesintu isisenziwa ilungiswe ifakwe ezimbodleleni ithengiswe. Njengecena abanye abathi yinhlaba liyasebenza kakhulu emafutheni okugcoba, lokwelapha imikhuhlane otshiyeneyo . Akusadingwa egangeni kathesi uyakwanisa ukuthi uyelithenga estolo lifakwe embodleleni

Kulenhlanganiso ekhangele ngezokudla lezemithi kuyakhangelwa ukuthi ukudla okuthengiselwa abantu lokudla okuthengiselwa abantu akudlulelwangwa yisikhathi yini ngoba kulabanye asebethengisa imithi lokudla osekwadluliselwa yisikhathi yikho leyi inhlanganisa abafica bezithengisa lezi izinto bayabotshwa

Isihlahla setamatisi singumuthi omkhulu wokwelapha amehlo ,kuthathwa amahlamvu agxhotshagxhotshwe ufake elembini elihlanzekileyo ubusukhamela uhluzi uthontisele kanye kulihlo elibuhlungu lokhu ukwenza kanye ngelanga ususiya lala lokhu ukwenza amalanga elandelana uze uzizwe usungcono emehlweni.

Sokulula ukuthola imithi yesintu emakhemesi. Layo isilungiswa ifakwe emabhodleleni. Isilezilinganiso eziqondileyo ukuthi umuntu mele anathe okungakanani okwesikhathi esingakanani. Akusafani lekadeni lapho esasiphongunatha kungela zilinganiso ezaziwayo.

Ngokuqhela kwendawo zokuhlala lokusobela kwamahlathi imithi yesintu ayisatholakali lula ngakho isivunwa lapha emahlathini etholakala khona igcinwe isesimbodleleni eyinye iyenziwe ibe ngamaphilisi ukuze igcinwe isikhathi eside abantu bayithole kalula.

Endaweni lapho esihlala khona. Kukhona izihlahla eziluncedo kakhulu kuthi ezilaphayo. Imithi yesintu leyi itholakala endaweni ezitshiyeneyo esinye isigodi lesigodi silemithi yazo etshiyeneyo. Izihlahla abazazi ukuthiezi zelapha imikhuhlane ethile ngokutshiyana kwezindawo.

EZimbabwe imithi yesintu seyayenziwa yaba ngamaphilisi. sisika kokuyimpuphu. Amaxolo lemihluzi eyayingela zilinganiso eziqondileyo. Amaphilisi asesipha izilinganiso eziqondileyo.

isihlahlana lesi sibizwa ngokuthi ikhambilegathagatha kumbe umhlonitshwa kumbe inkukhalo lesi yisihlahlana esitholakala egumeni abanengi basibona njengokhula kodwa siyanceda kakhulu siyamila laseceleni kwemigwaqo for uphepha uyabilisa amahlamvu wenze itiye isihudo uyabilisa njalo amahlamvu lawo unathe izilonda uyafaka uchago

Amathanga lemiqwente yikudla okulungele imizimba yethu kuyaqinisa amasotsha omzimba ancedise ukuthi amehlo abone kuhle ancede njalo lokuthi inhliziyo yethu ihlale itshaya kakahle, isikhumba somzimba siba butshelezi iyancedisa ukukwehlisa njalo i tshukela.

Isihlahla utshwala benyoni sandise ukulapha izilonda zokutsha, ubuhlungu bejwabu, indlebe, ukwelapha ikhanda, umkhuhlane wamathambo, kodwa kumele usisebenzise after usudingisise ulwazi kwabaziyo.

Kulezihlahlakazana okumele sizihlanyele emakhaya ethu okungasinceda ukwelapha umkhuhlane singasebenzisanga amaphilisi kumbe imithi yesilungu.

Utshani okuthiwa yiGroot Grass abantu babusebenzisa ukwelapha iqolo. Buyanceda njalo kuzinso ezibuhlungu behlise lokuvuvika. Abanye njalo babusibezisa ukwelapha imikhuhlane enjangetshukela ufuba lobuhlungu bokuya esikhathini. Umuthi lo ulungiswa njengetiye.